Izibhedlela ziphathisa kakhulu abantu abagulayo. Kodwa zinengi emadolobheni. Emakhaya abantu bahamba umango omude belanda izibhedlela.

Isibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu silebhakane elikhulu elitshengisa okwenziwa esibhedlela isibhedlela lesi siphathisa abantu abagogekileyo

Ezibhedlela ezinkulu kulezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ebantwini .Abantu abanengi abadubeki uma sebefuna ukuthenga imithi .

Esibhedlela sabomama labantwana omama abasanda ukubeletha bafundiswa ukuncelisa abantwana abanye bayabe bengakwazi ukuthi kumele bakwenze njani.

Imitshina enkulu etholakala ezibhedela ezinkulu imitshina iphathisa kakhulu abasebenza ezibhedlela iyenza imisebenzi yabo ibelula

Amaphilisi amanengi aziwa ngokwelaphe imkhuhlani etshiyeneyo. Kodwa kulamanye amaphilisi alungiswayo ukuthi angezelele amandla emzimbeni yabantu.

Amaphilisi elapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi bakhuthazwa ukuthi bengafaki amaphilisi lapho okufika khona abantwana ngoba bengawadla.

Ukubala okubhalwe emagabheni amaphilisi kuyaphathisa kakhulu, ngoba kuyenza ukuthi abantu basebenzise amaphilisi ngendlela efaneleyo engasoze ibalimaze.

Imithi isebenza kuhle emizimbeni yabantu, abantu bakhuthazwa ukuthi balandele indlela yokunatha imithi ukuze ibasebenzele kuhle.

Amaphilisi aziwa ngokwelapha imkhuhlane etshiyeneyo kodwa amanye amaphilisi alungisa umzimba ukuthi uthole amandla kumbe ukuthi igazi lihamba kuhle emzimbeni.

Imidlalo ilungele imizimba yethu. Umuntu unatha amanzi evela gijima. Imidlalo eminengi iyenza imizimba yabantu ihlale ikhululekile njalo ivikelekile emkhuhlaneni eminengi.

Imithi yesintu itholakala ezindaweni ezinengi abantu abanengi bahamba besiyathenga imithi yesintu emkhambo ethengisa leyo mithi.

Imithi yesintu. Abanye basebenzisa amahlamvu ezihlahla, abanye basebenzisa abantwana kumbe izithelo zezihlahla. Kuya ngokuthi umthi usetshenziswa njani.

Inhlaba isetshenziswa ukulungisa imithi amasepa lamafutha abantu basensimini yenhlaba bafafaza imithi ukuze ingabanjwa yimikhuhlane.

Imithi yesiNtu isitholakala ezindaweni ezinengi abantu sebelungisa imithi yesiNtu bayifake ezitolo abanye lokhe bethengisela emikhambo.

Izihlahla zisebenza ukuyelapha imikhuhlane etshiyeneyo kodwa abantu kumele babe lolwazi lokusebenzisa izihlahla ngoba zingaba limaza emzimbeni